Kubanzima kakhulu ukuthi abantwana abancane bafundele ukukhuluma , yikho kuqakathekile ukuthi bahambe esikolweni bebancane benjalo , kuyabaphathisa

Isikhathi esinengi abantwana abancane, abadala babona kungaqakathekanga ukuthi bahanjiswe ezikolweni besesebancinyane. Kodwa lokhu kuyaphathisa ngoba banikwa imfundiso yokuthi baziphathe kanjani

Abantwana abafunda besesebancane benelisa ukuthi bakwanise ukukhuluma, bakwanise njalo ukuzicabangela ukwenza izinto. Lokhu kuyabaphathisa abantwana.

Abantwana abancane kuhle ukuthi bafundiswe besasebancinyane izinto ezifana lokukhuluma ngoba lokhu kwenza ukuthi baphangise ukuhlakanipha lokhu kuyabakha njengabantwana.

Umntwana ofundileyo uzizwa eziqhenya emulini uma elolwazi .Lokhu kuyamsiza , kuyamakha umntwana .Njalo kuyenza ukuthi abelekusasa elihle .

Imfundo eyabantwana abancane iyenza ukuthi abantwana bengaphathelani betholakale sebesenza izinto ezimbi ngenxayokuthi bayabe sebeswele okokwenza. Isikolo siqakathekile ebantwaneni.

Umntwana kumele ahambe esikolo hatshi ukuthi ayefunda kuphela kodwa kunengi okuyenziwayo esikolo okunjengokudlala imidlalo engiyenza ukuthi umntwana abone laye angakwanisa ukukuwenza empilweni

Umntwana omncane engahamba esikolweni uyenelisa ukuthi ayefunda ukuthi kuyini okulungileyo lokungalunganga empilweni okunje ngokuthatha izidakamizwa okuyinto engalunganga.

Umntwana ohlakaniphileyo uyisibusiso esikhulu emulini njalo ukuthi umntwana ahlakaniphe kufanile aphiwe ithuba elokuthi ahambe esikolo esesemncane

Imfundo eyabantwana eyangaphansi iqakathekile ngoba lokhu kuyabakha njalo kuyabanika ingqondo ezikhaliphileyo bakwanise ukuhlanganelana labanye abantu.

Imfundo eyabantwana besesebancane iqakathekile ngoba lokhu kwenza ukukhalipha kwabantwana kubenze bakhule behlakaniphile njalo lokhu kuyabakha njengabantu.

Imfundo ephiwa abantwana iqakathekile, ngoba yenza ukuthi babelokukhalipha njalo kuzabaphathisa empilweni zabo masebekhulile.

Imfundo yabantwana abancane iqakathekile kakhulu, ngenxa yokuthi bayenelisa ukufunda izinto ezinengi besesebancinyane, abazazisebenzisa ngokuya kweskhathi sebekhulile.

Isikhathi esinengi abazali bayabe beseyisa ukuqakatheka kokuhambisa abantwana abancane esikolweni. Kodwa kumele bajulse ingqondo, kungoba ukuba hambisa esikolweni, kubenza, babe lekusasa eliqhakazekileyo.

Umntwana kufanele ukuthi afunde lokhu kwenza ukuthi akhule njengomuntu ekhula engqondweni kanye lasenyameni ngenxa yokuthi uyabe ehlanganelana labanye abantwana.

Wonke umntwana ufanele ukuthi athole ithuba lokuya esikolweni kungoba lokhu kuyaphathisa ukuthi ikusasa lakhe libe lethuba elingcono elokuthi aphumelele.

abantwana abancane kumele baphiwe ithuba lokuthi bahambe esikolweni besesebancane lokhu kuyenza ukuthi babelokukhalipha okuzayenza ukuthi bekhule bekwanisa ukuzithathela izinqumo ezilokuhlakanipha

Umntwana omncane engahamba esikolo uyahlakanipha njalo lokhu kuqakathekile ekuthini umntwana ethuthuke akhule engumuntu olokukhalipha lokhu kuzamsiza empilweni.

Ukuhambisa umntwana wakho esikolo akutsho ukuthi uyabe ehamba nje ukuthi ayefunda ukukhuluma kodwa ukuyenelisa ukuthi akwanise ukuhlanganela labanye abantu okuyikho okuqakathekileyo empilweni.

Umntwana omncane kufanele ukuthi asekelwe ngabazali athole usizo ahambe esikolo ayohlanganela labanye abantwana khona ezaba lokukhalipha afunde ukukhuluma.

Umntwana omncane kuqakathekile ukuthi athole imfundo esesemncani. Lokhu kuyamakha umntwana, njalo kwenza ukuthi athole imfundiso angeke ayithola endlini.

Umntwana omncani kufanele ukuthi ahambe esikolo ngoba lokhu kuyamsiza uma esekhula uyabe eselokuhlakanipha azakusebenzisa empilweni.

Abantwana abancane abahamba esikolweni benelisa ukufunda ukubala , ukukhuluma kanye lokubhala lokhu kuqakathekile ukuthi umntwana athuthuke.

Abazali kumele basekele abantwana abancane. Ngokubenza bahambe esikolo besesebancani .Lokhu kuyabaphathisa empilweni zabo .Lapho abayakhula khona bayabe sebelolwazi ,sebehlakaniphile.

Umntwana kumele athole ithuba lokuthi ahambe esikolweni ukuze abekwazi yena ukuthi ufuna ukuba ngubani empilweni lokhu kuzamphathisa uma sekhulile.

Umtwana omncane ohamba esikolweni uyabakwazi ukubala abe kwazi ukubhala njalo lokukhuluma ezinye izindimi ngaphandle kwesindebele

Ukuhambisa umntwana esikolo kuqakathekile ngoba kuyamfundisa indlela zokukhuluma kanye lezinye izindima angazisebenzisa ukuqumana labantu abangakhulumi indima yakhe

Imfundo eyabantwana iqakathekile kakhulu ngoba ezikolweni kuyafundiswa langokuhlanzeka abantwana abancane kumele bazi ukuthi izandla ziyagezwa bengakenzi labafuna ukukwenza kungaba yikudla loba yini

imfundo yabantwana besesebancane iyabenza ukuthi babe lokukhalipha njalo iyabafundisa ukuthi baziphathe njani bakhulume njani labantu abadala kumbe abanye nje

Umntwana omncane kufanele aphiwe ithuba elokuthi ahambe esikolo. Lokhu kuzayenza ukuthi ahlangenale labanye abantwana. Lokhu futhi kuzayenza ukuthi umntwana abe lokukhalipha.

Umntwana ofundileyo uyenza ukuthi umphakathi uziqhenye ngaye ngoba lowo mntwana uma sekhulile uzobuya njalo aphathise umphakathi, lokhu kwakha isizwe.

imfundo eyabantwana abancane iqakathekile ngoba lokhu kuyabavula inqondo bakwanise ukufunda bakwanise ukubala kanye lokubakwazi izinto ezinhle lezimbi

Imfundo iyangaphezulu iqakathekile ngoba iyenza abantwana bekhule behlakaniphile , belimukile kumele abazali bakhuthaze abantwana bahambe esikolo .

Ukuhambisa abantwana ezikolweni kuqakathekile, ngoba lokhu kuzala inkokheli zakusasa, eziyizo ezizasihola kumbe zibe ngodokotela abazaphathisa emphakathini.

imfundo yangaphezulu iyenza ukuthi ilizwe libelabantu abanengi abafundileyo abazayenza kube lenguquko kube lenthuthuko okuzayenza ukuthi kube lemali ilizwe linothe

Esikhathini esinengi umntwana uyathi eseqede imfundo yangaphansi ebesehlala emakhaya ngenxa yokuthi abazali abakuboni kuqakathekile ukubahambisa emfundweni yangaphezulu.

Umntwana engahamba esikolo uyahlakanipha lokhu kuhlakanipha kuzayenza ukuthi abengumuntu ozahlala elamacebo owokutho angizikhipha njani ezimeni ezinzima ezifana lokungabi lezimali.

Akula okunye kuqakathekileyo okudlula ukuthi abantwana bafunde baze bafike emfundweni yezangaphezulu. Lokhu kuthuthukisa isizwe ngoba kwenza ukuthi abantu abafundileyo beyande elizweni.

Konke okufundiswayo emfundweni yangaphezulu kuqakathekile ngoba abafundi bayakwanisa ukuthi konke abayabe bekufundisiwe bakufake bakusebenzise empilweni zabo.

Uma ungumzali ungancindezeli umntwana wakho umnike ithuba lokuba ahambe esikolweni ayekuba yilokhu afuna ukuba yikho kungoba kuzamncedisa kusasa.

Imfundo eyangaphezulu ithuthukisa ilizwe ngoba abantwana bathola ukuhlakanipha baphinde bathole imfundiso abangayisebenzisa empilweni.

Imfundo eyangaphezulu iyabumba abantwana njalo iyenza ukuthi babekwazi bafunani empilweni baqalise ukulungiselela kusese masinyane

Imfundo eyangaphezulu iqhakathekile ngoba yikho lapha okwakhiwa khona omajinela kanye labo dokotela abayibo ikusasa yelizwe ezabe isiza umphakathi .

Imfundo eyangaphezulu yenza ukuthi umntwana enelise ukuthola amathuba ukufundela ukusebenzisa imitshina esetshenziswa imitshina eminengi eyenziwa ngabesilungu, ehlukeneyo.

Imfundo eyangaphezulu iyenza ukuthi abantwana bathole indlela abangaxhazulula ngayo izinhlupho ezitholakalayo elizweni lokho kuyenza ilizwe lithuthuke .

Imfundo eyangaphezuli iyanceda abantwana. Lokhu kwenza ukuthi umntwana azithembe njalo abekwazi ukuthi ufuna ukwenzani empilweni yakhe uma esekhulile.

Usungaba labantwana loba abathathu kumbe abedlula khonapho. Labo bantwana banike ithuba lokuthi bahambe esikolweni ubasekele khona bezakwazi ukuthi bafuna ukuba yini kusasa kwabo.

Umntwana engahamba esikolweni ,uyafunda izinto ezinengi . Ezifana lokukhuthala ,ukukhuthala ngeyinye yezinto eyenza ukuthi umuntu aphumelele empilweni .Abekwazi ukuthi ufunani.

Usungaba lomntwana oyedwa kumbe ababili. Ungabacindezeli labobantwana. Bahambise esikolweni. Bazathuthuka labobantwana. Bakondle.

okunye okwenza ukuthi imfundo eyangaphezulu ibemqoka ebantwaneni yikuthi kwenza ukuthi bangazitholi besenza izinto ezimbi ezinjengokuhlumeza izidakamizwa

Abadala ngenxa yokuthi bona ngesikhathi sabo babengatholi imfundo .Bayibona ingaqakathekanga ,kodwa kulezi insuku umntwana ofundileyo uligugu emphakathini. Usengaba ngudokotela ,osengaphathisa.

Umntwana engahamba esikolo, uyakhona ukufunda izinto ezinengi ezingamphathisa, loba lasekhaya, ezinjengokuzivikela nxa kulomlilo ngoba izinto ezinjalo ziyafundiswa zilokuhlakanipha esikolweni

Uhulumende kungaba kuhle uma engafaka izikolo ezinengi ukuthi labangenelisiyo ukubhadala ezikolweni bakhone ukuthola imfundo eyangaphezulu.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba labo abantu yibo abayikusasa yelizwe. Yibo esibathola sebongomongikazi, odokotela kumbe ababalisi.

Imfundo eyangaphezulu iqakathekile ebantwaneni ngoba iyabakha, ibenze babekwazi abafuna ukuba yikho khona empilweni baziqhenye ngakho lokho.

Ithuba lokuthi umntwana ahambe esikolo, yilo elokuthi azibone yena ukuthi ungubani njalo ufuna ukuba yikuyini empilweni yakhe.

Kungaba yimfundo yangaphezulu kungaba yimfundo eyaphansi .Imfundo yonke jikelele iqakathekile, kumele abantwana bathole ithuba lokuthi bahambe esikolweni.

Uhulumende usukumela phezulu kulezi insuku ekuthuthukiseni izindawo lapho abafundi okumele bafundele khona .Lokhu kuveza ukuqakatheka kwemfundo yangaphezulu.

Okunye kwezizatho okwenza umphakathi ube yindawo ethuthukileyo kuyabe kuyikuthi abantwana abafundileyo kuleyondawo bayabe bebanengi, lokho kuyaphathisa

Kuhle kakhulu ukuthi umntwana athole ithuba elokuya esikolweni. Lokhu kuyenza ukuthi ingqondo yakhe ithuthuke lapho ayakhula khona uyabe eselokuhlakanipha okumangalisayo.

Okunye okuhle ngemfundo eyangaphezulu yikuthi umntwana usengazibonakalisa ukuthi yena ukwanisa ukuyenzani empilweni, sokungaba yikudlala imidlalo edumileyo.

Izinga lezikolo liyakhuphuka lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyaqakathekisa imfundo njalo eyangaphezulu lokhu kuzayenza ukuthi ilizwe likhule.

Imfundo eyangaphezulu iqakathekile ekuthuthukiseni ikusasa eyentsha. Ngoba uma sebefundile beza lamacebo okuxazulula zonke inhlupho ezitholakalayo elizweni.

Kuhle kakhulu okwenziwa nguhulumende ukuthi akhe izikolo ezinengi khona abantwana bazathola imfundo yebanga langaphezulu lokhu kuthuthukisa ilizwe.

Izethekeli kanye labo abanye bonke abayabe bedinga indawo eyesikolo bayakhangela imibhalo eyabe ifakiwe nguhulumende kumbe ngabanikazi besikolo bethole ukuthi kumele baye ngaphi.

Umntwana uma engafundanga kulezi insuku , kubanzima ukuthi aphilisane labanye abantu emhlabeni. Yikho kuqakathekile ukuthi athole ithuba elokuya esikolo.

Imfundo eyanga phezulu eyemayunivesi yiyo eyenza ukuthi abantwana bakhule sebekwazi ukuthi bona bafuna ukuthi bayenzeni empilweni zabo .

Imfundo yangaphezulu iyenza ukuthi umuntu akhone ukuthola imfundo kanye athole lendlela zokuyenza imali ezenza ukuthi umuntu aziwondle awondle lemuli yakhe

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba yikho lapho okuzalwa khona intsha eyakusasa . Leyi izabe iphathisa ekuthuthukiseni ilizwe.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ebantwaneni ngoba lokhu kwenza ukuthi umuntu athole lapho angazuza khona imali ukuthi akwanise ukuphila agcine imuli

Inotho yelizwe isebantwaneni abasakhulayo .Ngalokho kuqakathekile ukuthi abantwana bathole imfundo .Imfundo yangaphezulu iqakathekile .

Indleko zokuthi umntwana ahambe esikolweni sangaphezulu sezingabe ziswela kodwa kulezinsuku sokule ngatsha ezinengi ezisiza kulabo abasilelayo ngezimali zokuthi abantwana babo bahambe emfundweni yangaphezulu.

Imfundo yangaphezulu ilithuba elihle kakhulu ebantwaneni ukuthi bazibonakalise ukuthi bona kuyini abakwanisa ukukwenza okungathuthukisa ilizwe.

Imfundo yangaphezulu iyenza abantwana bonke bathole imisebenzi. Imisebenzi leyi izakwenza ukuthi bakwazi ukuwondla imideni yabo.

Hlala phansi muntu onsundu uke ukhokhe umoya uke uzizwe uphilile lawe emoyeni ube usudumisa njalo ngale ithuba oliphiwayo elokuphila

Imfundo eyangaphezulu iyenza ukuthi abantwana bathuthuke empilweni zabo njalo kuyabaphathisa ukuthi bathole imali eyokondla imideni yabo.

Imfundo eyangaphezulu iyenza ukuthi abantwana bekhule bengababusi kuleleli ilizwe abayabe bephila kulo kuyayakha isizwe.

Imfundo yangaphezulu ilokubaluleka kakhulu empilweni yomntwana kungoba lokhu kumenza abe ngumuntu othuthukileyo, ungamvaleli ngaphandle umntwana.

Esikhathini esinengi siyake sizwe ngabazali bekhala ngendleko zokuhambisa abantwana ezikolweni ezikolo ezemfundo yangaphezulu kodwa kuqakathekile ukuthi babahambise kulezondawo. Ngakho kuyabe kumele bazame ngazozonke indlela.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba iyenza ukuthi abantwana bathuthuke bathole ukukhalipha njalo lokuze kwenza ukuthi ilizwe likhule.

Umntwana ofundileyo ulenhlonipho njalo uyakwazi ukuqathanisa phakathi kwento embi lelungileyo lokhu kwenza ukuthi isizwe sithuthuke

Ukufunda kuyinto enhle njalo kuyenza njengabantwana libe lesizwe esithuthukileyo okumangalisayo. Lokhu kuyenza ukuthi ilizwe libe lenotho. .

Imfundo eyangaphezulu iqakathekile ngoba yiyo ngoba yiyo ezala inkokheli zakusasa. Akula lizwe elizaphila nxa kungekho inkokheli.